Uffannaan yeroo hundaa nuti uffannuu miidhagina keenyaa fi akkasumas haala keenya ibsuu keessatti akkasumas haala namaa jijjiiruu danda'a. Kanaaf filannoon keenya sirrii ta'un dursaa kennamuufi qaba. Faashinii kana haala gaariin filachuu qabna.

Qilleensi oromiya kuduraawwan hedduu fi muduraawwan faccaasuuf baay'ee mijataadha. Lafti keenya bishaan qulqulluu fi lafa gaarii qaba wan ta'efis akkasuma carraa guddaa oomisha keenya fi bu'a buusuu qaba.

Meeshaaleen adda addaa wantoota hojii nuti hojjannu haala salphaadhan yookaan yeroo keenya qusannee yeroo barbaannetti akka xumurru dandeenyu nu taasisaniidha. kunis dinagdee keenya fooyyessuu yookiin saffisiisuu keessatti shoora olaanaa qabu.

Maashinoonni meeshaalee sasalphoodhaa. Hamma gurguddaatti wantoota jireenya guyyaa guyyaa keenya hir'isan keessatti ga'ee guddaa qabu . kunis hojii nuti guyyaa guyyaa keenya keessatti hojjennu salphisuu fi saffisiisuu keessatti ga'e guddaa taphatu.

dhugaatiwwan wantoota nuti bifa dhangalaaatiin gara keessatti fudhachuu dandeenyuudha. Akkasuma immoo gara alaattis yookaan qaama alaattis fayyadamuu dandeenya kunis bifa garagaraa yookaan akaakuuwwan garagaraa of keessatti qabachuu danda'a fakkeenyaaf bishaan ta'uu danda'a yookiin aannan ta'uu danda'a.

Faayawwan yookaan faayaan wantoota garagaraa irraa hojjetamu fakkeenya faayawwan warqee fi meetii irraa hojjetaman gatii cimaa fi ulfina qabaachuun beekamu akkasumas meeshaalee daldalaa kan diinagdee biyyaa cimsuuf gargaaran keessaa isaan tokkoodha.

Hoggantoonni beekamoon yookaan cimaan walitti dhufeenya biyyoota alaa waliin jiru jabeessun daldala nageenyaa fi waldeggarsa teknoolojii irratti faayidaa biyyaa eeguuf hojjechuu qabu. Kunis biyyi takkaa akka guddattuuf gahee guddaa taphata.

Haalli teessuma lafaa fi seenaan wantoota biyya tokko ibsan keessaa isaan ijoodha kunis biyyi tokko haala kamiin akka hundeeffamtee, haala kam keessa akka dabarte, haala kam keessa akka jirtu, kan ibsu seenaadha. haalli teessuma lafaa ammoo haala biyya san biyyoota biroo irra gargar taasisaniidha. Fakkeenyafi haala teessuma lafaa keessaa gaarreen tulluuwwan keessatti argamu danda'u.

Faayawwan yookaan faayaan wantoota dhala namaa bareechan keessaa isaan ijoodha. Kunis sabaa sabatti aadaa aadaatti gargar ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf faayawwan Oromoo kanneen akka harkatti kaawwataman yookaan mormatti kaawwataman wantoota aadaa saba sanaa ibsuu danda'anidha.

Qulqullinnii fi mijatiinsi meeshaalee manaa keessaa kan akka teessoo fi siree jireenya keenyaf baay'ee barbaachisaa dha. Sabaabni isaas boqonnaa keenya akka argannuu fi haala gaariidhaan akka haara galfannuuf gargaar waan ta'eef meeshaaleen kunninis jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisoodha.

Hawaasaa fi maatiin biyya tokko keessatti ga'ee guddaa qabu fakkeenya nageenya biyyaa eeguu keessatti ta'ee wantoota garagaraa daddabarsuu ykn dhaloota irraa dhalootatti seenaa dabarsuu keessatti ga'ee guddaa qabu kunis hawaasni fii maatiin biyya tokkoof murteessoodha.

maashinoonni gosoota gargaraatu jira fakkeenyaafi maashinonni qonnaa kan akka tiraaktaraa fi midhaan haaman hojii qonnaa salphisuun qonnaan bultoonni oomisha guddaa yeroo gabaabaa keessatti akka argatan ni gargaaru kunis galiin qonnaan bultootaa akka ol ka'uuf ga'ee guddaa taphatu.

Hoortikaalcharri dhiyeessii viitaaminii fi albuudotaa fiduun fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa gaarii qaba. Nyaata fayyaa qabu dhiyeessuun rakkoo fayyaa hir'isa. Akkasumas mirqaana nyaataa ni cimsa fayyaa hawaasa eeguu keessatti ga'ee guddaa qaba.

asxaan addunyaa irratti beekamu kan akka gaasii summiin guutame yookaan elektirikii dhiibbaa guddaa qabuu ibsa gabaabaa ta'ee fi dammaqiinsaa of eeggannoo dabaluuf gargaara kunis dhalli namaa balaawwan garagaraa irraa akka of teeksuuf gargaara

Mirgi hojjetootaa kan seeraa kan akka yeroo boqonnaa tajaajila fayyaa fi dhimma sooramaa dhaabbilee hojii hundumaan haala amanamummaa qabuun kabajamuu qaba kunis hojiin tokko tasgabaa'ina akka qabaatuuf ga'ee guddaa qaba.

Walitti dhufeenyi maatii jaalalaa fi walkabajuu irratti ijaarame ijoolleen haala nageenyaa fi amanamummaa qabuun akka guddatanii fi amala gaarii horatan ni mirkaneessa kunis tasgabbii biyya tokkoo keessatti gahee guddaa qaba.

aala qilleensaa fi yeroo waliin wal-qabatee uffannaa filachuun sirriiyoo ta'uuf fakkeenyaf yeroo bonaa uffata haphii fi babbareedaa akkasuma yeroo gannaa immoo uffata furdaa filachuun beekumsa faashinii waan ta'eef uffata kana sirnaa itti fayyadamuun barbaachisaadha

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa madda galiiti . Akkasuma dinagdee biyyaa utubuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Kunis galii dhala namaaf argamsiisuu fi waan namoonni mana isaanitti nyaata fi dhugaatii argachuu hin dandeenye haala salphaadhaan akka argataniif gargaara.

Siyaasni biyya tokko sirna bulchiinsaa fi murtoo murteessuuf fayyadu waan ta'eef namoonni hundi haala sirrii ta'een hubachuu fi keessatti hirmaachuu qabu. Kunis mirga isaanii eegsisa akkasuma mirga namoota biroos akka baraniif gargaara.

manneen nyaataa fi dhugaatii hawaasni yeroo boqonnaa fi marii hawaasummaa akka argatan akkasumas nyaata qulqullinaa fi amanamumaa qabuu akka argatan ni mirkaneessu kunis tajaajilli isaan kennan akka babaldhatu gochuu keessatti ga'ee guddaa taphatu.

Barumsi dhalootaaf furtuu guddinaa fi bu'uura jireenyaa waan ta'eef, hawaasni hunduu ijoollee isaa haala cimaa fi fedhii guddaadhan gara mana barumsaatti erguu qaba. Kunis dinagdee biyyaa sochoosuu keessatti ga'ee guddaa qaba waan ta'eef, hawaasni hunduu maatii isaa barnootaaf kakaasuu qaba.

Misooma karaalee geejibaa kan akka daandii Baaburaa fi Xiyyaaraa fooyyessuun walquunnamtiin hawaasaa fi daldalli biyya keessaa haala saffisaa fi qulqullina qabuun akka gaggeeffamu nimirkaneessa. Kunis biyyaa biyyatti dhalli namaa haala sirrii ta'ee fi haala nagaa qabuun akka socho'uuf gargaara.

Fayyadamni agroo keemikaalotaa haala sirrii fi odeeffannoo qabuun ta'uu qaba. Kana malees yeroo hunda bu'aa isaa to'achuun dhiibbaa inni naannoo irratti fidu xiqqeessa waan ta'ef seeraa fi ejjannoon fayyadamaa kabajuun dirqama keenya. Kunis haala itti fayyadama keemikaalotaa kanaa hubachuu irratti ga'ee guddaa qaba.

Rakkoon ifaa elektirikii yeroo yerootti dhaabachuun hojii gurgurtaa qinxaaboo irratti dhiibbaa guddaa uuma. Kunis qorriin yookaan qulqullinni oomishaalee akka badu taasisa. Kunis galiin argamu akka gad bu'uuf sababa guddaa ta'a.

Oduun wantoota addunyaa kanaa gara garaa kan of keessatti qabateedha innis isa sirrii fi badaa akkasuma immoo gaarii fi hamaa ta'ee kan of keessaa qabudha. Kunis wantoota nuti ija keenyaan hin argin yookaan gurra keenyaan hin dhaga'iin nama biraa irraa yookaan miidiyaalee gara garaatiin kan dhi'aatudha.

Gejjiibanii fi konkolaatawwan wantoota jireenya guyyaa guyyaa keenya fooyyessaniidha. Kunis iddoo barbaanne geenyee deebuu keessatti ga'ee guddaa qabu sa'aatii keenyas qusannee wantoota hojjennu keessatti yeroodhan bakka hojii keenya geenyee deebuufi gargaara kunis diinagdee biyyaa utubu keessatti ga'ee guddaa qaba.

ispoortiin madda bohaartii fi akka madda bashannanaatti tajaajiluuf ni oola. fakkeenyaaf kubbaa miilaa yoo fudhannee daawwatoota baay'ee hawachuun akkasuma jaalatamumaa baay'ee horachuunis ni beekama.

Arkiteekchari mala dizaayinii kan hojii ammayyaa fi aadaa walitti makaman fayyadamuun mana miidhaginaa fi tajaajila gaarii qabu uumuuf faayidaa guddaa qaba. Akkasumas mana babbareedoo ijaaruu keessattis gahee olaanaa taphata.

Qonnaan bultoonni baankii irraa liiqii hoortii kaalcharaaf kennamu salphaatti argachuu qabu. Liqii dhala xiqqoo yookaan dhalarraa bilisaa qabu argachuun hojii isaanii guddisuuf gargaara. Kunis deeggarsa maallaqaa barbaada wanta'eef oomisha isaanii haala salphaadhaan guddisuu danda'u.

Qonni diinagdee biyyaa keessatti ga'ee guddaa qaba kunis nyaata dhi'eessuudhaan yookaan fakkeenya qonnaan bultoonni oomisha isaanii kanneen akka midhaan nyaata oomishuudhaan hojjetoota hojii qonnaatiin ala irratti bobba'aniif nyaata dhi'eessuuf gargaara.

dhugaatiwwan sukkaara baay'ee qaban yeroo baay'ee dhuguun fayyaa keenyaaf miidhaa qaba kanaafuu of eeggannoon fayyadamuu baannaan qaama keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'u. fayyummaa qaama keenyas miidhuudhaan yeroo baay'ee yookaan yeroo garagaraaf fayyaa taanee akkan turreef gargaara.

Mana jireenyaa ijaarrachuun maatiin nagaa fi tasgabbii guutuu qaban keessa jiraachuun jireenya isaaniif bu'uura cimaa uumuuf gargaarsa guddaa godha. Kunis dhalli namaa yookaan maatiin balaa garaagaraarraa akka of ittisuuf gargaara.

bineensota keessaa bineensonni manaa namatti madaqanii kan jiraataniidha qonnaan bultoonni mala sanyii horii sirri kan akka sa'aa aannanii fi ra'ee hoonii filachuun guddina oomishaa fi galii maatii isaanii haala waaraa ta'in mirkaneessuuf hojjechuu qabu.

gabaan hoortikaalchara naannoo keenyatti waggaa waggaatti guddatee deemaa waan ta'eef inveestimentii dabalataa barbaada. inveestarri biyya keessaa fi biyya alaa jajjabeessun guddina damee kanaa mirkaneessa. akkasumas callaa alaa argamsiisuu keessatti gahee guddaa taphata.

Tajaajilli elektiriikii kan yeroo hundaa fi gatii madaalawaa ta'een dhi'aatu misooma dinagdee biyyaa cimsuuf akkasuma jireenya hawaasaa fooyyessuuf bu'uura cimaa ta'a. Kunis tajaajilli kennamu kunii biyya gara fuuduraatti sochoosuu yookaan diinagdee biyyaa utubuu keessatti ga'ee guddaa taphata.

Dhugaatiiwwan wantoota nuti bifa dhangala'atiin qaama keenyatti fudhannudha. Kunis wantoota gara garaa of keessatti yookaan gosoota gara garaa of keessatti qabachuu danda'a. Fakkeenyaf bishaan dhugaatii, lallaafawwanii fi alkoolota gara garaa of keessaa qabaachuu danda'a.

Muuziqaan aadaa fi seenaa saba tokkoo dhaloota gara dhalootaatti dabarsuun eenyummaa fi walitti dhufeenya hawaasaa cimsuuf bu'uura cimataa kunis aadaan saba tokkoo dhaloota dhalootatti kan ittiin daddarbuu kara tokkoon gara muuziqaatiin ta'uu danda'a

ekoon hojii isaanii keessatti hawaasa isaanii kabajuu fi walqixxummaa mirkaneessun jejjiirama diinagdee fi hawaasummaa fiduuf buuracimaa qabu kunis biyya guddisuu keessatti ga'ee olaanaa qaba sababnooggantoonni beebeekamoon kun biyyaaf barbaadisoo waan ta'aniif

To'annoon xuraa'ummaa qilleensaa kan akka sababa warshaalee fi konkolaataa irraa dhufuu fayyaa hawaasaa eeguuf akkasumas dhibee sammuu fi qaamaa xiqqeessuuf murteessadha. Kunis huubaannoo uumamaa tasgabbeessuu keessatti ga'ee guddaa qaba. qaba.

Alaabaa fi asxaan wantoota biyyi tokko birmadummaa qabdii yookiin akka biyyaatti lakkaawwamti jedhanii ulaagaalee kaa'aman keessaa isaan tokko dha. Kunis biyyi tokko biyya ta'uudhaafi alaabaa yookaan alaabaa mataa ishee kan of danda'e qabdi.

Geejibaa fi konkolaatawwan wantoota jireenya guyyaa guyyaa dhala namaa mijeessan yookaan salphisan keessaa isaan ijoodha kunis dhalli namaa hojii biraa hojjechuudhaaf yookaan hojii naannoo qe'eessaa irraa fagaatee jiruu deemee hojjechuuf geejjiba yookaan konkolaataa isa barbaachisa.

Bineensota bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya kunis bineensota manaa yookaan nama oliin madaqanii kan jiraatanii fi bineensota alaa kan nama irra fagaatanii yookiin nama baqatanii jiraatan jennee bakka lamatti qooduu dandeenya.

Faayni gosoota garaa garaa qaba. Fakkeenya faayi harkaa kan akka shiiphxaa yookaan maashaa yeroo harkaa fi qophee waliin wal simsiisanii uffatan faashinii sirrii fi kabaja qabu agarsiisa. Kunis faayni aadaarraa aadaatti yookaan sabaa sabatti garaa garummaa akka qabu agarsiisa.

Miidiyaan hawaasaa kan akka feesbuukii fi tiwitarii namoonni iddoo garagaraa jiran haala saffisaa fi salphaa ta'een akka wal qunnamanii fi odeeffannoo wal jijjiiran ni gargara. Kunis namni iddoo garagaraa taa'ee haala salphaadhan akka wal qunnamuu gochuu keessatti ga'ee guddaa qaba.

gosoota faayaa keessaa kanneen akka qubeelaa fi sibiila gurraa kan meeshaalee warqee ykaan meetii qulqullinaa eeggate irraa hojjetaman fayyaa gogaa irratti miidhaa akka hin finne in mirkaneessu kunis haala sirriidhaan itti fayyadamu qabna

Qophiin qophee kan ammayyaa teeknolojii haaraa kan akka gogaa qilleensaa of keessaa dabarsuu yookaan bishaan hiseennee fayyadamuun mijatoo ta'uu in mirkanessa kunis tasgabbaa'ina dhala namaa yookaan ofitti amanamoo akka taa'u taasisuu keessatti ga'e guddaa qaba.

Elektirooniksiin meeshaalee jireenya dhala namaa salphisan keessaa isaan ijoodha. Kunis kanneen akka bilbilaa jireenya dhala namaa salphisuu ykn walquunnamsiisuu keessatti shoora olaanaa taphatu.

Meeshaaleen miidhaginaa wantoota dhala namaa faayyissan yookaan miidhagsan keessaa isaan tokkodha. Kunis akkaataa itti fayyadamaatiin bakka garagaraatti qoodamuu danda'u. Fakkeenyaaf isaan harkatti kaawwataman, mormatii fi mataatti diratanis ni jiru.

Hooltii kaalcharri carraa hojii dargaggootaaf uumuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Keessumaa iddoo hojiin hin jirretti carraa hojii dargaggootaaf uumuuf eddoo olaanaa qaba. Namoonni hedduun dhaabbii daraaraa irratti bobba'uu danda'u kanaas dhaabbata xixiqqoo jajjabeessu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Dhugaatiiwwan ammayyaa kan akka dhugaatii lallaafaa warshaan hojjetaman haala qulqullinaa fi nageenya fayyaa maamilaa eeguun oomishamuu qaba. Kunis itti fayyidamni tajaajila dhaabbatichaa akka dabaluu gochuu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Amantaan jireenya namoota keessatti abdii fi tasgabbii kennuun haala rakkoo yookaan du'a namaa hir'isuu keessatti boqonnaa fi humna argachuuf gargaarsa guddaa godha. kunis dhalli namaa tasgabbaa'ina akka argatuuf ga'ee guddaa ta'a.

haala qilleensaa fi yeroo waliin walqabate rifeensa keenya sirritti kunuun sun barbaachisaadha fakkeenyaaf yeroo aduu cimaa ta'uu rifeensa uffachuun yookaan dibata fayyadamuu eeguu qabna kunis rifeensi keenya fayyummaa gaariidhaan akka turuuf gargaara

Uffata guyyaa guyyaa kan hojii yookaan imala ittiin deemnuuf qopheeffannu keessatti filachuun akkasuma bareedina isaa eeguun mijataa ta'uu isaa dursas kennuuf qabna. Qulqullina isaas eegne haala sirriin itti fayyidamuu qabna.

Faashiniin aadaa uffannaa sabaa bakka bu'uu danda'a. Kunis aadaan uffannaa kun sabaa sabatti gargar haa ta'u iyyuu malee isaa of danda'e qabu. Kunis sabni tokko aadaa uffannaa yookaan faashinii kan mataa isaa ta'e yookaan saba biraa irraa adda ta'e qabaachuu danda'a.

maashinoonni anniisaa elektiriikii yookaan boba'aa fayyadamuun hojii ulfaataa kan akka oomishaa fi ijaarsa daandii saffisaa fi bu'a-qabeessa ta'een raawwachuuf faayidaa guddaa qabu. kunis diinagdee biyyaa sochoosuu keessatti ga'ee olaanaa qaba.

Namoonni hedduun lafa xiqqaa irraa dhaabbii daraarawwan garagaraa eegalanii galii argachaa jiru. Kunis lafa xiqqoo irraa bu'aa guddaa argachuuf caarraa garagaraa uuma waan ta'eef akkasuma faayidaa miidhaginaa uumamaaf kennu irratti gahee guddaa qabas.

Oomishaaleen suppermaarketii wantoota nuti jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti nu barbaachisan dhi'eessuu keessatti yookaan iddootti nuti argannudha. Oomishaaleen kunis jireenya keenya utubuu keessatti ga'ee guddaa taphatu.

meeshaaleen barreeffamaa ergaa dabarsuu keessatti gahee guddaa taphatu. kunis wantoota afaan walitti dubbannuu caalaa ergaa barreeffamaatiin inni dabarsinuu ragaadhaaf yookaan yeroo dheeradhaafis turuu keessatti baay'ee barbaachisaadha.

Kitaabonni akka madda beekumsaatti tajaajilu. kunis dhalli namaa beekumsa garagaraa yoo barbaade kitaabota garagaraa fayyadamee argachuu danda'a. Gaazexeessitoonni immoo odeeffannoo garagaraa dabarsuu keessatti shoora olaanaa qabu.

gatii qulqullina qabu argachuuf mala paakeejii gaarii fi ammayyaa fayyadamuu qabna. Oomisha keenya qulqulluu gochuun gabaa addunyaattis dorgomaa ta'uu fi dhi'eessuu qabna. kunis faayidaa guddaa ummata keenyaf qaban waan ta'eef.

Qulqullinni fi sirni bilbila kafaltii elektirikii fi meeshaalee hojii waajjiraa kan ammayyaa'an nageenya waajjiraa fi mana keenyaa eeguuf bu 'uura cimaa qabu kunis jireenyi keenya tasgabbaa'a akka ta'uuf ga'e olaanaa taphatu.

Qonnaan bultoonni baankii irraa liqii hoortikaalchaaraaf kennamu salphaatti argachuu qabu. Kunis liqii dhala irraa bilisaa yookaan dhala xiqqoo qabu argachuun hojii isaanii guddisuuf gargaara. Deeggarsa maallaqaa akkasuma mootummaa irraa dhaabbilee dhuunfa irraa argataniin oomisha isaanii guddisuus danda'u.

Filannoon hojii haala dandeettii barnootaa fi fedhi namaa sanii waliin wal simsiisun raawwatamuu qaba kunis hojiin haala bu'a-qabeessaa ta'in akka hojjetamu ni mirkaneesa. Kunis dandeetti keenya irratti hundoofne hojii yoo filannee bu'a-qabeessas ta'uu dandeenya.

Barumsi wantoota dhalli namaa of danda'ee akka jiraatuf taasisan keessaa ga'ee guddaa qaba. Kunis dhalli namaa beekumsa argatee wantoota jireenya isaa keessatti barbaachisan akka guutatuu fi of danda'ees akka jiraatu wantoota taasisan keessaa isaan ijoodha.

hoortii kaalcharri damee qonnaa guddina dinagdeef caarraa guddaa qabu keessaa isa tokko yoo ta'u oomishni isaa kuduraawwan muduraawwanii fi daraarawwan kan dabalatu yoo ta'u kunis galii qonnaan bultootaa ni guddisa. inveestimentii guddaa fiduufis barbaachisaadha.

tajaajilli buuraa kan akka bishaan dhugaatii ifaa eleektirikii daandii konkolaataa fi mana barnootaa jireenya waasaa tokkoo keessatti waan barbaachisaa ta'ee fi murteessaa ta'eef xihieffannoo guddaa barbaada kunis jireenya dhala namaa fooyyesuu keessatti ga'ee guddaa taphatu waan ta'eef

Faayaan yookaan faayawwan wantoota dhala namaa miidhagsan keessaa isaan ijoodha. Kunis sabaa sabatti aadaadhaa aadaatti gargar ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf sabni Oromoo faaya mataa isaa of danda'e qaba. Akkasumas sabni biroos faaya mataa isaa of danda'e qaba.

Beeksisa oomishaalee fi tajaajila addaaddaa hawaasni beekumsa guutuu ta'ee akka argatuu fi filannoo sirrii akka godhatuuf gargaarsaa murteessaa nu kenna kunis tajaajiloota barbaannee akka salphaatti akka argannuuf nu gargaara.

Oduun hawaasummaa kan akka faashinii ispoortii yookaan aadaa irratti xiyyeeffatu namoota jireenya guyyaa guyyaa keessatti gammachuu fi boqonnaa barbaadaniif madda odeeffannoo salphaa ta'a. Kunis dhalli namaa odeeffannoo haala salphaadhaan akka argatuuf tajaajila

Hortiikaalcharri damee qonnaa keenyaa gara qonnaa daldalaa yookiin ammayyaatti jijjiiruu danda'aadha mala hojii fi caasaa daldalaa hordofuu qabna kunis ilaalcha qonnaan bulaa keenyaa jijjiira akkasumas oomishtummaa isaanii dabaluu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Muuziqaan seenaa, aadaa fi miira saba tokkoo haala namatti toluu fi yaada namaa keessa jiru ibsuun dhalootaaf dabarsuu ga'e olaanaa qaba, kunis aadaa saba tokkoo ibsuu fi calaqqisiisuu keessatti iddoo olaanaa qaba.

Bu'uuraa misoomaa diinagdee biyya tokkoo keessatti ga'ee guddaa qabu. Fakkeenyaaf kanneen akka mana barnootaa tajaajila hawaasummaa yookaan mana yaalaa kanneen akka karaa konkolaataa diinagdee biyyaa sochoosuu keessatti ga'ee guddaa qabu.

biqiltoonni wantoota uumamaan naannoo bareechan keessaa isaanijoudha kunis madaalliiwwan naannoo uumamaa eeguu akkasumas dahoo bineensota bosonaa ta'uunis ni tajaajiru akkasumas qilleessa qulqulluu naannutti gadhiisuudhaan beekamu

Geejjibaafi konkolaatawwan wantoota jireenya namaa salphisan keessaa isaan ijoodha kunis dhali namaa eddoo ka'ee iddoo biraa deemuudhaa fi wantoota haala salphaadhan bakka barbaadan akka ga'aaniif itti tajaajilaman keessaa geejjibaa fi konkolaatawwan isaan ijoodha.

Supparmaarkeetonni gurguddoon oomishaalee aadaa fi kan addunyaa walitti fiduun dhi'eessu. Kunis namoonni hawaasa garagaraa wantoota isaan barbaachisan bakka tokkotti haala salphaan akka argatu gargaara. Meeshaalee kanneenis tajaajila isaanii guyyaa guyyaatti itti fayyadamuu danda'u.

Meeshaaleen miidhaginaa wantoota dhala namaa bareechanidha. Fakkeenya meeshaalee miidhaginaa kan akka dibata fuulaa fi rifeensaa miira ofitti amanamummaa namootaa cimsuun jireenya hawaasummaa isaanii fooyyessuuf gargaarsa guddaa qabu.

ispoortiin dhala namaa fayyaadhan akka turu taasisu keessatti gahee guddaa qaba. kunis namni ganama ganama ka'ee ennaa fiige yookaan ispoortiiwan garagaraa hojjete dandeettiin yookaan carraan inni fayyaa ta'ee turuu isaa baay'ee bal'aadha.

Dhugaatiiwwan bishaan dhaban kanneen akka buna cimaa yookaan dhugaatiiwwan humnaa kan anniisaa yeroo baay'ee yoo dhugaman qaama keenya irratti dhiibbaa uumuu danda'u. Kanaafuu ofeeggannoodhaan itti fayyadamuu baannaan qaama keenya balaa gara garaatiif saaxiluu danda'u.

Faashiniin uffata kan ammayyaa fi aadaa of keessaa qabu dhaloonni haaraan beekumsaa fi miidhagina aadaa isaanii waliin wal simsiisuun akka of bareechuu ni gargaara. Kunis nama bareechuu fi yookan aadaa sabaa ibsuu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Tajaajilli bu'uuraa kan akka bishaan qulqulluu, anniisa elektirikii fi karaa geejjibaa jireenya uummataa haala tasgabbii fi milkaa'ina qabuun akkatti fufuuf bu'uura cimaadha. Kunis dinagdee biyyaa utubuu keessatti ga'ee guddaa taphata.

Alaabaan biyya tokko seenaa tokkummaa fi gootummaa saba sanaa haala ulfinaa fi kabaja qabuun uummataaf agarsiisuuf faayidaa guddaa qaba. akkasumaas biyya bakka bu'uufis ga'ee guddaa qaba.

Muuziqaan sabaa sabatti yookaan aadaadhaa aadatti gargar ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf muuziqaan aadaa kan akka sirba oromoo fi naannoo biroo haala kabajaa fi jaalala qabuun dhi'aachuun walitti dhufeenya sabaa fi sab-lammoota biyyaa ni cimsa.

Qajeelfamni mirga abbaa qabeenyummaa aadaa fi ogummaa kan seera mootummaa irraa ba'u akka dizaayinii fi beekumsi aadaa keenya hanna irraa bilisa ta'uu in mirganeessa. kunis ogummaan dhaloota dhalootatti akkatti fufuuf gargaara.

manni jireenyaa dahannaa yookaan iddoo jireenyaa dhala namaati. kunis dhalli namaa keessa jiraatee yookaan iddootti boqatee achii deebi'ee hojiisaa itti raawwatuudha. kunis manni jireenyaa akka wantoota barbaachisoo dhala namaatiif ta'anitti ilalaama.

Faashiniin uffannaalee garagaraa kan bakka bu'uudha. Kunis uffannaaleen garagaraa kun sabaa sabatti gara garummaa qabaachuu danda'a. Faashiniin kunis aadaa saba tokkoo calaqqisiisuu ykn ibsuu keessatti shoora olaanaa taphata. Aadaan sabaa kunis faashinii irratti hundaa'uun gargar ta'uu danda'a.

konkolaataa ofii ofuu fi tajaajila geejjiba ummataa fayyadamuun namoonni yeroo fi humna isaanii qusachuun bakka barbaadan gahuuf dandeettii isaanii fi humna isaanii qusachuunis ni beekama. kunis yeroo qusachuudhaan hojii isaanii sirnaan akka hojjetaniif gargaara.

Hojiiwwan faashinii dhiyeenya kana dorgoman keessatti madaallii uffannaa ammayyaa fi aadaa jidduu jiru eeguun barbaachisaadha. Kunis bocaa fi diizaayinii haaraa uumuuf gargaara waan ta'eef diizaayinii kanas haala gaariin qoopheessuun barbaachisadha.

Wantoota nuti beekumsaa fi odeeffannoowwan garagaraa irraa argannu keessaa kitaabonnii fi gaazexaawwan isaan beekamoodha. Kunis kitaabonni beekumsaa dhala namaaf laachuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Gaazexaawwan immoo odeeffannoowwan garagaraa dabarsuu keessatti shoora olaanaa qabu.

kopheen sirrii ta'ee fayyaa miilaa fi qaama guutuu eeguuf baay'ee murteessadha kunis miidhaa dhabamsiisuun yeroo dheeraf deemuu fi hojjechuuf nu gargaara. akkasumas ofitti amanamummaa keenya dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphata.

Geejjibaa fi tuurizimiin diinagdee biyyaa utubuu keessatti ga'ee guddaa qabu. kunis geejibnii diinagdeen biyyaa akka saffisu taasisa. Tuurizimiinis akkasuma galiin biyyaa akka dabalu taasisa. Kanaaf geejjibnii fi tuurizimiin utubaa diinagdeeti.

nyaatni wantoota dhalli namaa lubbuudhan yeroo dheeradhaaf akka turu taasisan keessaa isaa ijoodha. kunis fayyummaa dhala namaa eeguu keessatti ga'ee olaanaa taphata. sababu kanaafis nyaanni wantoota dhala namaatiif baay'ee barbaachisou ta'an keessatti ramadamu.

Qabduu fi galmeewwan waajjiraa kan akka odeeffannoo fi waraqaa barbaachisoo qaban bakka iftoominaa fi mijataa ta'etti qindeeffamuu qabu. Kunis yeroo hojii keenya salphisa. Akkasuma yeroo barbaannetti haala salphaadhaan akka argannuuf nu gargaara.

Qulqullinnii fi fayyaan horii kan akka sa'aa fi hoolaa beekumsa ogeessa fayyaa horii fayyadamuun yeroo hundaa to'atamuun diinagdee maatii fi biyyaaf murteessaadha. Kunis horiin tajaajiloota garagaraatiif waan oolaniif diinagdee biyyaa keessatti ga'ee guddaa qabu.

Seera kabachiisuun tasgabbiin biyya tokko keessatti akka jiraatuf ga'ee olaanaa qaba. Kunis dhalli namaa nagaan bayee mana isaatti nagaan kan deebi'u seerri waan kabajamee fi akkasuma wantoota garagaraa irraa dhalli namaa kan ittiin tikfamu seerri yoo kabajamee qofa.

Kuduraalee fi muduraaleen dhalli namaa dhukkuboota garagaraa irraa eeguu keessatti ga'ee olaanaa taphatu. Kunis dhalli namaa dhukkuboota gara garaatiif akka hin saaxilamne yeroo hundaa bilisa ta'ee akka jiraatuuf isaan ga'ee olaanaa taphatan keessaa tokkodha.

Muduraalee fi fuduraalee wantoota nuti guyyaa guyyaa soorannu keessatti daballee yoo fayyadamne haaluma salphaatti dhukkuboota garagaraati irraa bilisa ta'uu dandeenya. Kunis fayyaa keenya akka nu tursiisuuf yookan fayyaa taanee dhukkuboota garagaraa irraa akka dandamannuuf nu gargaara.

Geejjibnii fi konkolaatawwan wantoota jireenya guyyaa guyyaa namootaa salphisan keessaasa tokkodha. Kunis imala keenya karaa dheeraa keessatti haala salphaadhan bakka barbaanne akka geenyeen akkasuma gara mana keenyatti yeroodhan akka deebinuuf gargaaru.

Filannoon faashinii miira dhuunfaa fi haala jireenya namaa sanii ibsuuf tajaajila addaa nu kenna akkasumas miira ofitti amanamummaa isaanii cimsa kunis jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota raawwannuu ofitti amanamummaadhan akka raawwannuuf nu gargaara.

Rifeensi wantoota qorra gara garaa namarraa ittisanidha. Kunis uumamaan garaa garummaa qaba. Fakkeenyaaf rifeensi inni dheeraa garmalee kan hin dheeranne yoo ta'u, saffisaanis kan hin guddannes jiru. Rifeensi inni shamarranii garmalee kan dheeratuu fi bareedinas qaba.

oomishni kophee kan mala waaraa fi meeshaalee naannoo hin miinetiin hojjetamu dhiibbaa warshaalee gurguddo naannoo irratti fidan xiqqeessuuf murteessa dha. akkasumas balfa naannoo hirrisuu keessatti ga'ee olaanaa taphata.

mootummaan caarraa oomisha gara alaatti ergamuu fi oomisha hortii kaalcharii babal'isuu qaba. kunis deeggarsa mallaqaatin oomisha alatti ergamu kana babal'isuu keessatti gahee guddaa qaba. akkasumas callaa alaa argamsiisu irrattis gahee qaba.

biqiltoonni anniisaa aduu fayyadamuun ooksijiinii uumuuf akkasumas xuraa'ummaa qilleensaa xiqqeessuun jireenya uumamaa lafaa irratti faayidaa guddaa qabu akkasumas tasgabbaa'ina naannoo uumamaa eeguu keessatti ga'ee olaanaa taphatu

Gosoota ispoortii keessaa tokko kan ta'ee tapha kubbaa miilaati. Taphni kubbaa miilaa garee adda addaa jidduutti adeemsifama. Namoota hedduu biratti jaallatamaa fi hordofama waan ta'eef walitti dhufeenya hawaasaa cimsuuf ga'ee guddaa qaba.

beeksifni miidiyaa hawaasaa garagaraa kan akka raadiyoo fi miidiyaa hawaasaa fayyadamuun gaggeeffamu uummata heddu bira ga'uun oomishni beekamummaa akka argatu in gargaara kunis odeeffannoon haala salphaattii akka tatamsa'uuf ga'ee guddaa taphada

Misooma lafaa kan akka ijaarsa manaa jireenyaa fi industirii haala bosonaa fi bineensotaa bakkaa irratti miidhaa hin fidneen qindaa'uu fi hojjetamuu qaba. Kunis balaa bineensota kanneen irraan ga'u yookiin uumamaa kana irraa hambisuuf ga'ee guddaa qaba waan ta'eef.

Kitaabnii fi gaazexaawwan wantoota beekumsa gara garaa dabarsanidha. Kunis kitaabonni beekumsa barnootaa ta'uu danda'a. Beekumsa waliigalaa akkasumas beekumsa gara garaa kan of keessatti qabatedha. Gaazexaawwan kanneen akka beeksisa hojii yookaan oduu yeroo yerootti bahu kan ofirratti qabatanidha.

Fuduraale fi kuduraaleen fayyaa dhala namaa wantoota baay'ee barbaachisoodha kunis dhalli namaa dhukkuboota garagaraa irraa akka ofittisuuf yookaan dhukkuboota garagaraa irraa akka haala salphaatti dandamatuuf ga'ee guddaa taphatu dhalli namaa dhukkuboota garagaraa irraa bilisa ta'ee turuu kan danda'u kuduraale fi muduraalee garagaraa nyaata isaa guyyaa guyyaa keessatti yoo soorrateedha.

Hojii dhabdummaa xiqqeessuun fi carraa hojii uumuun dinagdee biyyaa cimsuuf akkasuma jireenya hawaasaa fooyyessuuf bu'uura cimaa ta'a. Sababni isaas hojii dhabdummaan hir'ate taanaan dinagdeen biyyaas gara fulduraatti socho'uu danda'a.

faashiniin dandeettii fi yaada nama tokko haala bifa uffataa yookaan miidhagina ammayyaa fayyadamuun ummataaf agarsiisuuf faayidaa guddaa qaba akkasumas ofitti amanamummaa namaa dabaluu keessatti gahee guddaa taphata

oduun wantoota nuti ijaan hin argine yookaan naannoo keenyatti arguu fi dhaga'uun hin dandeenye naannoo biraatti kan raawwatamuu haala salphaadhaan eddoo biraadhaa akka eddoo biraatti dhaga'amu yookaan beekamuu kan taasisuudha. kunis beekumsa dabarsuu yokaan odeeffannuu haaraa uumuu irratti ga'ee olaanaa qaba

Beeksisni wantoota nuti barbaannuu haala salphaadhaan akka argannuuf nu gargaaraniidha. Fakkeenyaaf warri hojiidha abdootaa hojii isaanii kan barbaaddatanii beeksisaan akkasuma oomishaalee garagaraa daldaaltoonni kan ittiin beeksifatanii beeksisan.

Oduun guyyaa guyyaa miidiyaalee garaa garaatiin dhiyaatu haala siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa biyya tokko ilaalchisee odeeffannoo dhugaa fi sirrii ta'e uummataaf dhiyeessuun dirqama guddaa ta'a. Kunis uummanni odeeffannoo jiru haala gaariin hubatee jireenya isaa akka fooyyessuuf gargaara.

kuduraalee fi muduraaleen maala qonna uumamaa yookaan agroo keemikaalota malee hojjetaman fayyaa qaamaa eeguuf akkasumas naannoo xuraa'ummaa irraa bilisa taasisuuf filannoo gaariidha kunis fayyummaa namaa eeguu keessattis ga'ee olaanaa qabu

Hojiiwwan faashinii dhi'eenya kana dorgoman keessatti madallii uffannaa ammayyaa fi aadaa jidduu jiru eeguun barbaachisaa dha. Kunis bocaa fi dizaayinii haaraa uumuuf gargaara waan ta'eef faashiniin diizaayinii haaraa kana keessattis ga'ee guddaa taphata.

Hojiin jireenya nama tokkoo keessatti haala ulfinaa fi kabaja qabuun jiraachuuf akkasumas dinagdee maatii fi biyyaa cimsuuf bu'uura guddadha. kunis namni tokko of danda'ee galii dhuunfaa isaa argachaa yoo deeme biyyas jijjiiruu danda'a waan ta'eef

Asxaan eenyummaa galmaa fi amanamummaa dhaabbataa yookaan uumisha tokko haala salphaa fi yaadannoo keessa turuun umummataaf agarsiisuun faayidaa guddaa qaba kunis tajaajilli dhaabbata tokko akkas irritti beekamu taasisuu danda'a.

Qonnaan bultoonni waa'ee eegumsa booda sassaabuu leenjifamuu qabu. Oomisha sassaabame akka miidhamne teeknikii beekuun barbaachisaadha. Kunis qulqullinni oomisha oomishamee yeroo dheeraa akka turuu fi tajaajila garagaraatiifis akka ooluuf gargaaru.

Aasxaan dhimma amanamummaa fi eenyummaa dhaabbilee haala bifa ammayyaa fi salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti uummataaf beeksisuuf faayidaa guddaa qaba. Kunis tajaajiloonni dhaabbanni kennan uummata biratti haala salphaa ta'een akka qaqqabu gochuu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Haalli teessuma lafaa fi seenaan biyya tokkoo waa'ee biyya sanaa ibsuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Fakkeenyaaf haalli teessuma lafaa kanneen akka gaaraa, laggeenii fi lafa gadi dhooqaatoo fa'a waa'ee biyya sanaa ibsuu keessatti yookaan biyya sana biyya biraarraa adda gochuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Seenaan biyya sana haala dhufaatii ishee haala amma keessa jirtu ibsuu keessattis ga'ee guddaa qaba.

Geejjibni bishaan irraa kan akka doonii fi markabaa oomishaalee gurguddoo fi baay'ee ta'an gatii xiqqaan iddoo gara garaatii geejjibsiisuuf furmaata cimaa ta'a. Kunis tajaajilli garagaraa akka saffisu gochuu keessatti bu'uura olaanaa ta'a.

Beeksisni wantoota waan nuti barbaannuu haala salphaadhan akka argachuu dandeenyu nu gargaaraniidha. Fakkeenyaaf waan barbaannuu hojii ta'uu danda'a wantoota binnuu kan gara garaa ta'uu danda'a beeksisni haala salphaadhan waan kana nu argamsiisuu danda'a.

daldalli idil-addunyaa biyyoonni meeshaalee fi tajaajila adda addaa akka wal jijjiran gochuun dinagdeen addunyaa fi walitti dhufeenya ummattootaa cimsuuf buura cimaa dha kunis galii biyyaa argamsiisuu fi hariiroo biyyoota waliinii cimsuu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Qowannoon dhimma biqiltoota kan sanyii uumamaa yookaan naannoo tokkotti argaman irratti xiyyeeffatuu guddina diinagdee fi misooma qonnaa biyyaaf murteessadha. Akkasuma biqiltoonni kunis maddoota galiitiif tajaajiluu danda'u.

Fuduraalee fi fuduraaleen wantoota nutii guyyaa guyyaa soorannu keessatti argamu danda'u. Kunis fayyaa dhala namaa eeguu keessatti ga'ee guddaa taphatu. Kunis fakkeenyaaf dhukkuboota garagaraa irraa haala salphaatti dandamachuu keessattis shoora olaanaa qabu.

Gosoota dhugaatiwwanii keessaa bishaan isa tokko dha. Bishaan qulqulluun fayyaa qaamaa eeguuf akkasuma dhibee garagaraa irraa of eeguuf dhugaatii bu'uuraa fi hunduma caaluu ta'uun isaa baay'ee murteessadha ,kunis jireenya namaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e mirkaneessa.

walitti dhufeenyi daldala biyya keessaa fi biyya alaa guddina diinagdee biyyaa tokko cimsuun carraa hojii uumuf akkasuma teknolojii haaraa fiduuf murteessaa dha kunis dhalli namaa akka sirritti wal baruu fi yaada wal jijjiiruuf ga'ee guddaa taphata.

Oomishni hortii kaalcharaa yeroo sassaabamu akka hin miidhamneef of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Kunis sassaabbii haaraa fayyadamuun barbaachisaadha. Dogoggora namaas hir'isuu qabna. Kunis oomishni hortii kaalcharaa akka hin qisaasofneef gargaara.

Meeshaalen barreeffamaa ergaawwan garagaraa dabarsu. Fakkeenyaaf ergaa dhaloota irraa gara dhalootatti dabarsuu keessatti ga'ee olaanaa qabu. Kunis ergaan afaaniin daddarbu wantoota gara garaatiif saaxilamuu danda'a waan ta'eef, ergaan barreeffamaa kana hir'isuu danda'a.

Oomisha ortiikaalcharaa yeroo sassaabamuu akka hin miidhamne of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Yeroo sasaabamu kan ammayyaa fayyadamuun barbaachisaadha. Akkasumas dogongora namaa hir'isuu qabna. Kunis oomishni ortiikaalcharaa akka hin qisaasof neef gargaara.

Bineensota bakka namatti qoonnee ilaaluu dandeenya kunis bineensota bosonaa fi bineensota manaa yookan nama wajjiin madaqanii jiraataniidha fakkeenyaaf kanneen akka horii ,re'ee, hoolaa fa'a bineensota manaa jennee waamuu dandeenya. Bineensota bosonaa immoo nama irra fagaatanii yookaan nama baqatanii isaan jiraataniidha fakkeenyaaf leenca fi waraabessa fa'a.

qajeelfamni supparmaarketii keessaa kan akka karra seensatti argamu namoonni oomishaalee barbaadan bakka mijataa ta'etti dafanii akka argatan gochuuf ga'ee guddaa qaba kunis dhamaati hir'isuu keessatti ga'ee guddaa taphata

Qonni utubaa diinagdee biyya tokkooti. kunis madda galii qonnaan bultootaaf ta'uu danda'a. Akkasuma namoota hojii qonnaan alaa irratti bobba'anii jiraataniifis akka madda nyaataatti tajaajila. Kunis qonnaan bultoonni oomisha nyaataa oomishanii gabaaf dhi'eessan uumanni kunniin haala salphaadhaan akka argataniif gargaara.

hojiin madda galiiti. kana jechuunis dhalli namaa hojiiwwan garagaraa irratti bobba'ee galii haala salphaadhan argatee jireenya isaa fooyyeffachuu keessattis ga'ee olaanaa qaba . dhalli namaa hojiiwwan garagaraa irratti bobba'ee diinagdee biyyaa sochoosuu danda'a.

Manaa fi manni jireenyaa dahoo dhala namaati. Kunis dhalli namaa balaawwan garagaraa yookaan wantoota samiidhuu danda'an jalaa eddoo itti dahannoo argatee jiraatudha. Kunis dhalli namaa fayyummaadhan yeroo dheeradhaaf akka turuuf gargaara. Iddoo boqonnaa dhala namaas ta'uun tajaajila.

Oomisha ortiikaalcharaa eeguuf kutaa qorraa ijaaruun murteessaa dha. Kunis oomishni sassaabame yeroo dheeraa akka turuu fi osoo hin qisaasamiin yeroo dheeradhaaf akka tajaajiluuf ga'ee guddaa qaba waan ta'eef. Kunis oomishni akka hin qisaasamneef gargaara.

meeshaalee manaa jechuun wantoota nuti mana keessatti wantoota garagaraatiif itti fayyadamnuudha. kunis nyaata bilcheessuu akkasuma bishaan danfisuudhaaf wantoota itti fayyadamnu ta'uu danda'a kunis jireenya keenya salphisuu keessatti ga'ee guddaa taphatu.

Yeroo gara supparmaarkettii deemnu dursa wantoota barbaachisoo ta'an kan akka zayitaa nyaataa, sukkaara, soogiddaa fi mi'a qulqullinaa galmeeffachuu qabna. Kunis waan nu hin barbaachisne bituu irraa nu baraara, waan barbaanu haala salphaadhan akka bitannuuf nu gargaara.

Eegumsi beektootaa kan akka ijaarsa biyya amantaa fi dubartootaa yeroo oduun gabaafamu yookan marii irratti dhihaatu kabajamaa fi mirkanaa ta'uu qaba. Kunis odeeffannoo sirriin haagam akka daddarbaa jiruuf bu'uura ta'a waan ta'eef.

nyaatni wantoota baay'ee barbaachisoo jedhamanii dhala namaatiif akka ulaagaatti kaa'aman keessaa isaan ijoodha. Kunis dhalli namaa lubbuudhaan akka turuuf yookan waan hojjechuu barbaadee anniisaa guutuudhaan akka hojjetuuf nyaanni ga'ee guddaa qaba.

Manaa fi manni jireenya iddoo da'oo dhala namaatiif ta'uudha. Kunis dhala namaa wantoota garagaraati irraa ittisuurratti shoora olaanaa qabu. Fakkeenyaaf qorra ta'uu danda'a, bineensa ta'uu danda'a, akkasuma wantoota nama miidhanirraa ittisuurratti ga'ee qabu.

Kopheen guyyaa guyyaa yookaan hojii uffannoo miila keenya mijatoo fi tasgabba'a taasisuu qaba kunis yeroo dheeraaf osoo hin dadhabin akka deemnuu fi nu gargaara akkasuma hojii keenya jeequmsa tokko malee tasgabbiidhaan akka hojjannuuf nu gargaara.

Manaa fi manni jireenya dahoo dhala namaa ti kunis namni ykan dhalli namaa wantoota garagaraa irraa akka of ittisuuf gargaara. fakkeenyaaf qorra ta'uu danda'aa bineensota ta'uu danda'a wantoota dhala namaa irraan balaa ga'uu danda'anirraa haala salphaadhaan akka of ittisuuf gargaara.

Bineensonni manaa fi alaa lubbuu qabeeyyii uumamaadha. Isaan kunis bineensota alaa fi manaa jedhamanii wantoon ittiin gargar qooddaman haala ittiin namatti madaqanii jiraataniin. Fakkeenyaaf bineensonni bosonaa namarraa fagaatanii yookaan baqatanii kan jiraataniidha. Karaa aalatiin immoo bineensonni manaa kan namatti madaqanii nama wojjiin jiraataniidha.

Haalli teessuma lafaa fi seenan biyya tokko waa'ee biyya sanaa ibsuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Fakkeenyaaf seenan haala dhufaatii ishee haala hundeeffama ishee fi wantoota isheen keessa dabarsite ibsa. Akkasuma haalli teessuma lafaa ishee immoo biyya sana keessaa haala teessuma lafa akkamitti akka jiran kan jedhu ibsu. Fakkeenyaaf tulluuwwan gaareewwan yookaan laggeen of keessatti qabachuu danda'a.

Kitaabonni barumsaa fi qu'annoo garagaraa beekumsaa fi dandeetti dhalootaa haaraa cimsuuf akkasuma yaada bal'aa akka qabaatan gochuuf buurachimaa ta'u gaasexaawwan immoo odeeffannoowwan garagaraa dabarsuuf shoora olaanaa taphatu.

qabeenya umamaa kan akka bosonaa fi laggeenii jireenya qaamaa fi diinagdee biyya tokko keessatti faayidaa guddaa qabu fakkeenyaaf laggeen tajaajiloota akka jal'isiif oluu danda'u kunis hawaasni kunumsa cimaa gochuu fi akka qabu agarsiisa.

nyaanni wantoota dhalli namaa lubbuudhan akka turu taasisan keessaa isaan baay'ee ijoo ta'eedha. innis dhalli namaa nagaan manaa bahee kan manatti deebi'uu danda'u yoo soorachuu danda'e qofaadha. kunis dhalli namaa nyaata malee socha'uu hin danda'u jechuudha.

Qulqullinnii fi nageenyi meeshaalee manaa elektirikii kan akka meeshaa ibidda qopheessuu fi qabsiisuu fayyaa maatii eeguuf dursa kennamuu qaba. kunis balaa ibiddaanii xiqqeessa fayyummaan maatiitis yeroo dheeradhaaf akka turu taasisu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Qoricha aadaa, wantoota abboonni keenya yookaan namoonni duraanii naannoo isaanitti qopheessaniidha. Kunis saayinsii yookaan ragaa gara-garaatiin deeggaramuu dhabuu danda'a. Qorichoonni aadaa kun biqiloota garagaraa irraa qophaa'uu danda'a.

amantaan jireenya nama tokko keessatti haala ulfinaa fi kabaja qabuun miira wal danda'uu fi jaalala namoota gidduutti uumuuf bu'ura cimaa ta'a kunis biyyi tokko tasgabbii akka qabaattuuf wantoota ga'ee olaanaa taphatan keessaa isa ijoodha.

Geejibaa fi konkolaatawwan wantoota diinagdee biyyaa utubanii qaban keessaa isaan ijoodha. Kunis diinagdeen biyyaa akka gara fuulduraatti socha'uuf ga'ee guddaa xaphatu diinagdee biyyaas gara fuulduraatti tarkaanfachisuu keessatti shoora olaanaa qabu.

oomishaaleen supparmaarketti wantoota diinagdee biyyaa guddisan keessaa isaan ijoodha. kunis jireenya namaa guyyaa guyyaa keessatti ga'ee olaanaa taphatu. kunis namni haala salphaadhaan oomishaalee kana fayyidamuun diinagdeen biyyaa akka guddatuufis ga'ee olaanaa qaba.

Uffannaan aadaa oromoo kan akka kitaabaa yookaan gorfoo jedhamu bifaa fi halluu garagaraa qabuun hojjetame sirbootaa fi cidha rratti yoo uffatamu bareedina aadaa fi garagaraa of keessaa qaba. kunis faashinii oromoo bakka bu'uu danda'a.

ogummaan harkaa kan akka hojii suphee, huccuuaadaa yookaan sibiilaa dhaloota gara dhalootatti dabarfamuu qaba. kunis beekumsaa fi dandeetti aadaa keenya akka hin badne ni mirkaneessa. aadaan kunis dhaloota dhalootatti darbaa waan deemuuf akka aadaatti gargaara.

Ispoortiin qajeelfama garagaraa qaba. Fakkeenyaf qajeelfama ispoortii kan akka fiigichaa fi kubbaa harkaa miira wal danda'uu fi wal kabajuu ijoollee gidduutti guddisuuf mana barumsaa keessatti akka barumsaa dirqamaatti kennamuu qabu.

biqiltoonni wantoota naannoo yookaan uumama bareechuuf tajaajilaniidha. kunis haalota garagaraa keessatti rooba fiduuf yookaan qilleensa naannoo jijjiruu keessatti gahee guddaa qabu. kunis biqiltoonni uumamaan iddoo haara galfii jedhamanii waamamu.

Fayyadama miidiyaa hawaasaa garagaraa dhiibbaa sammuu fi yaada dhuunfaa irratti uumuu salphisuun ilaaluun hin danda'amu. Of eeggannoon barbaachisaa ta'uu hubanna. Kana gochuu baannaan sammuu keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a.

Uffannaan nuti yeroo hundaa uffannuu yookaan yeroo hundaa miidhagina ofii ibsuu fi haala namaa jijjiiruu danda'a. Kanaaf filannoo keenya sirrii ta'uun dursaa kennamuufi qaba. Faashinii kanas haalan itti hin fayyadamnu taanan gara biraan nu miidhuu danda'a.

walitti dhufeenyi maatii keessatti jiru kan akka abbaa haadhaa fi ijoollee amanummaa fi jaalala irratti ijaaramuu qaba. kunis miira tasgabbii namaaf kenna. biyya ijaaru keessattis gahee guddaa qaba. tasgabbiin maatii keessa jiraannaan nageenyi biyyaas eeggamuu danda'a.

Faayawwan yookiin faaynii sabaa sabatti garagara fakkeenya faayawwan aadaa Oromoo tokko tokko kan akka sibiila qalqalloo irraa hojjetaman haala fayyaa dhuunfaa fi haala maatii namaa sanaa ibsuuf yeroo durii irraa fayyadamaa turan.

Qulqullinni nyaataa fi dhugaatii manneen tajaajilaa keessatti dursa kennamuu qabu kunis fayyaan maamilaa fi maqaa waajjira sanaa eeguuf murteessaa dha. Akkasuma tajaajilaa waajjirri sun kennu yookan manni nyaataa fi dhugaatii sun kennu guddisuu keessatti ga'ee guddaa qabaa waan ta'eef.

filannoon meeshaalee elektirooniksii kan akka koompitaraa fi bilbilaa haala dandeetti hojii gatii fi fayyaa qaamaa waliin walsimsiisee raawwatamuu qaba kunis bu'a qabeessummaa isaani mirkaneessa hojiin hojjannus akka saffisu gochuu danda'a.

Oomishni hortiikaalcheraa yeroo sassaabbamuu akka hin miidhamneef of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Kunis haala sassaabbii ammayyaa fayyadamuun oomisha kana sirnaan sassaabuun barbaachisaadha. Dogongora namaas hir'isuun ga'ee guddaa qaba.

Alaabaan biyya tokko yeroo hundaa seenaa aadaa fi mirga uummata sanii kan uummanni waloon ittiin amanuu fi kabaju agarsiisuuf mallattoo olaanaa ta'a. Kunis biyyi tokko akka biyyaatti akka lakkaawwamtuuf ulaagaa jiran keessaa isa tokkoodha.

ogummaan aadaa fi aartii kan akka hojii harkaa fi boca uffataa seenaa fi aadaa saba tokko haala namatti toluu fi miidhagina qabuun ibsuuf faayidaa guddaa qaba akkasumas aadaa sabaa dhaloota dhalootatti dabarsuu keessatti ga'ee guddaa taphata.

Hawaasni aadaa fi ogummaa dhuunfaa tokkoo kabajuu qaba. Kunis walitti dhufeenyii fi tokkummaan sabootaa garagaraa gidduu jiru akka cimu ni mirkaneessa. Haaluma kanaan walirraa barachuunis wal danda'uuni dabalaa deema waan ta'eef.

Qulqullina oomisha keenyaa gabaa addunyaa irratti akka fudhatamuuf agroo keemikaalota murtaa'aa fayyadamuu qabna. Kunis qulqullina gabaa addunyaa eeguu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaafis oomisha keenya kan gara alaatti erginuufis gahee guddaa taphata.

Meeshaaleen adda-addaa wantoota jireenya dhala namaa salphisan keessaa isaan ijoodha. Kunis dhalli namaa waan hojjechuu barbaade saffisaan raawwatee yeroo isaas qusatee haala jireenya isaa ittiin fooyyeffachuu danda'u irrattis meeshaalee garaagaraa fayyadamee ittiin milkaa'a.

daldalaa fi gabaan eddoo itti dhalli namaa meeshaalee barbaadu dhaqee itti bitachuu danda'uudha . kunis dhalli namaa haala salphaatti waan barbaadu bitate eddoo itti gammaduudha. dhalli namaa meeshaalee garagaraa gabaa yookaan eddoo daldalaati bitata.

Siyaasni haala bulchiinsa biyyaa walitti dhufeenya uummataa fi fayyadama qabeenyaa irratti murtoo sirrii fi haqa-qabeessa ta'e dabarsuuf bu'uura cimaaha kunis siyaasni biyya tokko keessatti tasgabbaa'aa taanan nagaenya biyyaas ni tasgabbaa'a.

Ogummaa fi aadaan wantoota saba tokkoo bakka bu'aniidha. kunis aadaa saba sanaa ibsuu keessatti akkasuma maalummaa saba sanaa ibsuu keessatti ga'e guddaa qaba. Kunis ogummaa fi aadaan sabaa sabatti garaa garummaa qaba. Innis aadaan saba tokko kan biroo caala jechuu keenya miti.

Filannoon meeshaalee manaa kan akka teessoo fi siree haala mijatoo fayya qabeessaa fi midhagina qabuun jireenya maatii haala tasgabbii qabuun akkatti fufuuf murteessadha. Kunis aara galfii maatii dabaluu keessatti ga'ee guddaa qaba waan ta'eef.

Bu'uraaleen misoomaa wantoota diinagdee biyyaa saffisiisan keessaa isaan ijoodha. Kunis diinagdeen biyyaa akka saffisuu fi cimee gara fulduraatti akka tarkaanfatu taasisa. Fakkeenyaaf bu'uraaleen kanneen akka mana barnootaa bishaan dhugaatii akkasuma buufata fayyaa ta'uu danda'a.

manneen dhugaatii fi manneen nyaataa diinagdee biyyaa utubuu keessatti gahee guddaa taphatu. kunis galii argamsiisuu akkasuma immoo warroota nyaata ykn dhugaatii manaa hin fayyadamneef akka alaa fayyadaman yookaan mana nyaataa yookiin dhugaatii kanaa fayyadamaniif gargaara.

Walitti dhufeenyi amantaa garagaraa kan haala wal danda'u fi kabaja aadaa garagaraa eeguun raawwatu nagaa fi tokkummaa hawaasummaa biyyaan cimsa kunis tasgabbii qabaachuu biyya tokko keessatti wantoota ga'ee olaanaa taphatan keessaa isa tokkodha.

Gurgurtaawwan qinxaaboo kanneen akka suuqiiwwan xixiqqaa yookaan gabaa guyyaa guyyaatiin kennaman oomishaalee barbaachisoo ta'an namootatti dhi'eessuuf gargaara. Kunis dhalli namaa jireenya isaa akka haala salphaatti gaggeeffatuuf ga'ee guddaa taphata.

oduun haala iftoomina, amanamummaa fi haqa-qabeessa ta'een ummataaf dhiyaachuu yookaan ummata bira ga'uun dirqama. Kunis namoonni murtoo sirrii akka dabarsatan gargaara. Uummannis odeeffannoo sirrii ta'ee akka argatuuf ga'ee guddaa taphata.

konkolaachisaan seera geejibaa kan akka saffisaa to'achuu yookaan xiqqeessuu fi akkasumas eegumsa namaaf kennuun haala hunda galeessa ta'een kabajuun balaa konkolaataa xiqqeessuu fi lubbuu namaa baraaruunis dirqama ni ta'a.

Oomisha hortikaalchraa eeguuf kutaa bakka qorraa ijaaruun murteessaadha. Kunis oomishni sassaabame yeroo dheeraf akka turuu fi osoo hin qisaasamiin yeroo hedduuf akka turuuf taasisa. Kunis balaa dhukkuboota gara garaa irraa tursiisuuf gargaara.

Elektirooniksiin meeshaalee sassalphoo kanneen akka bilbila harkaa kan of keessatti qabatu yoo ta'u kunis jireenya guyyaa guyyaa nama salphisuu keessatti akkasuma nama walqunnamsiisuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Elektirooniksiinis akkasuma meeshaalee sassalphoo kanaan jireenya nama saffisiisuu akkasuma salphisuu danda'udha.

Maatin bu'uura hawaasaa yoo ta'u ijoolleen jaalalaa fi kabajaan guddisamuu qabu. Kunis dhaloonni haaraan gaarii fi hawaasaaf fayyadamoo ta'ee akka dhufuu in mirkaneessa. Kunis dhaloonni gaariin kun diinagdee biyyaa utubuu keessatti ga'ee guddaa qaba waan ta'eef.

Qorichi aadaa yeroo dheeraaf beekumsa abboota irraa dhufeen biqiltoota uumamaa fayyadamuun dhibee gara garaa furuuf faayidaa guddaa qaba. Kunis dhalootaa dhalootatti beekumsa darbaa dhufeen kan hojjetamudha. Qorichoonni kunis dhukkuboota gara garaa fayyisuu keessatti gahee guddaa qabu.

Qonni utubaa dinagdee biyya tokkooti. Keessattuu biyyoota guddachaa jiraniif akka lafee dugdaatti tajaajila. Kunis namoota hojii qonnaan alaa irratti bobba'anii tajaajilaniif akka madda nyaataatti gargaara.

Dhibeen biqiltootaa fi bineensonni xixiqqoon oomisha hortii kaalchaaraa irratti miidhaa guddaa geessisu. Kanaafuu qoricha ittisaa yeroon fayyadamuun murteessaadha. Akkasumas barbaachisaa dha. Dhukkuboonni kunniin oomisha hortii kaalchaaraa irratti dhiibbaawan geessaniif yeroodhaan furmaata laachuun barbaachisaadha.

Amantaan wantoota dhala namaa fi yookaan uumamaa fi uumaa ka walitti fiduudha. Kunis iddoodha iddootti yookaan biyyaa biyyatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kunis sabni tokko saba biraati irraa kan adda ittiin ta'uu danda'u tokko akka amantiis ta'uu danda'a.

Giddugalli bashannanaa iddoo haara galfiiti. Kunis iddootti dhalli namaa boqonnaa argatee wantoota garagaraa yookaan yaadota garagaraa itti yaadee itti burqisuu danda'uudha. Kunis galiiwwan garagaraa biyyaafis argamsiisuu danda'a.

Qulqullinni meeshaalee suppermaarketii keessatti dhi'aatanii fi yeroon dhumaa fayyadamummaa isaanii fayyaa maamilaa fi amanannaa gabaa eeguuf dursa kennamuu qaba kunis maamiltoonni tajaajiloota jiran haala gaariin akka fayyadamaniif gargaara.

haala teessuma lafaa keessaa gaarrenii fi laggee naannoo tokkotti ergaman haala qilleensaa fi bishaan kuufamaa irratti dhiibbaa'uumuun jireenya uumamaa fi qunnaa naannoo sana ni murteessu seenanis akkasuma biyya tokko keessatti waa'ee biyya sanaa ibsuuf ga'ee olaanaa taphata

Tajaajiloota bu'uuraa keessaa inni tokko dhiheessii bishaan qulqulluuti dhi'eessiin bishaan qulqulluu naannoo baadiyaatti mala lolaasaa fi teeknolojii qusannaa bishaanii fayyadamuun haala waaraa ta'in raawwatamuu qaba.

Waa'ee humnaa lafaa yookaan lafa gabbataa hortii kaalcharri barbaadu beekun oomisha gaarii fida. Akkasumas xaa'oo uumamaa fayyadamuu oomishni hortii kaalcharaa kun akka dabaluuf ga'ee guddaa xaphata kunis keemikaalotaa garagaraa fayyadamnee oomisha isaa dabaluu dandeenya.

Namoonni siyaasa hojjetan amanummaa fi qulqullina hojii dursa kennuu qabu akkasuma dhimmoota dhuunfaa fi fedhii hawaasaa walitti makuu irraa of qusachuu qabu. Sababni isaas dhimmoonni hawaasaa dhimmoota dhuunfaa irra baay'ee barbaachisu waan ta'aniif

beeksifni haala dhugaa fi iftoomina qabuun faayidaa oomishaa fi gatii isaa ummataaf dhi'eessuun dirqama. kunis maamiltoonni murtoo sirrii akka dabarsanni gargaara akkasumas odeeffannoo sirrii akka argatanii fi oomisha haala sirrii ta'een akkatti fayyadamaniif gargaara.

Qonni akka madda galiitti qonnaan bultootaaf akkasuma akka madda nyaataatti hojjatoota biroof tajaajiluu danda'a. Fakkeenyaafi qonnaan bultoonni oomisha oomishan keessaa midhaan nyaataa oomishan gabaadhaaf dhi'eessun hojjatoonni hojiiwwan qonnaan alaa irratti bobba'anii jiraatan haala salphaadhan midhaan nyaata akka argataniif gargaara.

Qonnaan bultoonni waa'ee eegumsa buudaa sassaabuu leenjifamuu qabu. Oomisha sassaabame akka miidhamne teeknikii beekuun barbaachisaadha. Kunis qulqullinni oomisha oomishamee yeroo dheeraa akka turuu fi tajaajiloota garagaraateefis akka oluuf barbaachisa.

Daldalaa fi gabaan eddoo itti dhalli namaa meeshaalee barbaaduu yookaan meeshaalee bitachuu barbaaduu itti argatuudha. Kunis jireenya isaa fooyyeffachuuf isa gargaara. Akkasuma wantoota yookaan meeshaalee jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti nu barbaachisan eddootti argannuudha.